Ingwa nyishicane ziri mu kabweta izindi zikaba zisanzaye iruhande y'akabweta ni ingwa ziri mu mabara atandukanye yaba ayo ubururu ayatukura ayo umuhondo eka narwatsi rutoto.

Igitabo c'ubuhinga abanyeshuri bigiramwo umunyeshuri wese nivyiza ko aba afise igitabo yigiramwo kuko bimufasha gukurikirana neza ivyirwa umwigisha abariko ara bigisha mw'ishuri.

Ku mashure nka yose babwirizwa gushiraho icumba co gusomeramwo ibitabo ivyo bitabo biraheza bigafasha abanyeshure mu kungura ubumenyi kuko ivyo bigira muw'ishure bikaba bikwiye biba ngombwa yuko baja ku vyuhirira n'ivyo basomye mu bitabo.

Icumba co gusomeramwo ibitabo kirimwo n'udukoresho dutandukanye, dufasha abana cane cane b'imicuko bariko bitegurira gutangura umwaka wa mbere w'amashure y'intango, harimwo n'imeza n'udutebe tw'amabara atandukanye.

Udukoresho dutandukanye, dukozwe mu masashe y'amabara menshi, harimwo uturi mw'ibara ry'umuhondo, ibara ritukura, ibara ry'ubururu, ibara ry'urwatsi rutoto; utwo dukoresho dufasha mu kubika neza impapuro, kugira ngo ntizononekare.

Amakaramu adasanzwe yandika ibintu binini binini aya makaramu n'amabara atandukanye akaba akoreshwa mu kwandika ku kibaho cera canke ku mpapuro nini nini mu gihe ubuhinga bubandanya butera imbere.

Ishure kaminuza nderabigisha, ni ishure ryiza cane riramura abigisha babinonosoye; ryubatse ahantu heza rikaba rifise n'uruzitiro ariko urugi runiniya ruruguruye, bivuga y'uko ryiteguye kwakira uwo ari we wese akwije ibisabwa.

Icumba ,c'uburiro ,kw ishuri ry'isumbu ye ryitiriwe umweranda maritino ,nicumba gisa neza cane, intebe n'imeza bisa neza vyerekana yuko abanyeshuri bashobora kuba bafungura ,ibifungurwa vyategurany'isuku.

ikibuga c'umupira w'amaboko kw'ishuri iwacu cari kimaze igihe kidakora kubera yuko cari carasambutse, none baherutse kuhakora banasiga irangi ritukura bongera bashirako n'urusenga.

Utuzu twasugumwe turakenewe cane ku mashure y'intango ariko rero utwo tuzu tubwirizwa gukorerwa isuku tuno tuzu twasugumwe twagenewe aho abana b'abahungu bihagarika ariko twari dukwiye gukorerwa isuku.

Icumba co gusomeramwo ibitabo, ibitabo vyinshi cane bipanze mu bubati, bikaba vyorohereza abanyeshure baza gutora ibitabo kugira ngo bungur'ubwenge buhirire ubwo baba baronkeye mw'ishure.

Ahantu hataboneka neza ,kuko atacandiko kihari ,kugirango cerekane ico hakoregwa ariko bishoboka yuko ari utuzutwasugumwe kuko, imiryango irugaye kiretse umuryango umwe gusa, kandi iyo miryango ikaba isize irangi ryera.

Igisata co gukora amatara nigisata gikundwa n'abanyeshure batari bake kuko baba biteze yuko nibamara guheza amashure bazoronka ubuzi butandukanye kuko abantu benshi babakenera.

Ibikoresho vyifashishwa mu cirwa c'ibiharuro na cane cane akuma kifasha guharura haba mu kugabura ku rwiza guteranya no mu gukuramwo hari kandi n'amakaramu yirabura.

Urukino rw'umupira w'amaboko bakoresha n'urusenga n'urukino rukundwa cane abanyeshure iyo bavuye mw'ishure ku mugoroba baca birukanga bakaja wukina bakarururaura umutwe bakaza gusubira mw'ishure baruhutse.

Ibikoresho bigizwe n'ibikinisho, cane cane bikoreshwa n'abana b'imicuko ,nivyiza cane kuko bibafasha kumenya gukora utuntu nutundi, bakaba bariko barategura ubwenge bwabo mu gihe baba bimirije gutangura ,amashuri y'intango.

Icumba c'isomero biboneka neza y'uko ari isomero ry'abana batoyi bacimenyereza kubera yuko abana baho bisabwa ko bicara hamwe bakiga bakina kandi ku ntebe zifise amabara atandukanye.

Ishure kaminuza nderabigisha ry'ibujumbura kamariza n'umwigisha wo mw'ishure ryisumbuye ariko yigisha atabinonosoye ubu rero yaraje kuri iryo shure kubaza ko yoronka ikibanza kugirango anonosore uwo mwuga.

Akuma gakoreshwa cane cane mu cirwa c'ibiharuro abanyeshure bakunda ku gakoresha nabiga mu myaka yisumbuye kakaba kabafasha mu guharura ku gwiza gukuramo guteranya ndetse no ku gabura.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kw'ishuri ryisumbuye ryo mu rutovu, ico kibuga kirafasha abanyeshure ndetse bakaba ari rurangiranwa mu gihugu cose ,muri uwu mupira w'amaboko.

Icumba c'isomero, ciza cane; ni icumba kiboneka y'uko gishajije, n'utuntu turi mu mabara atandukanye; imeza nziza nziza, ziriko n'intebe.

Amakaramu y'igiti menshi cane ari mu mabara atandukanye, ay'umuhondo, ay'atukura, ay'ubururu, ay'icatsi gitoto, ayera, ayo makaramu yose nayo abana bifashisha mu gihe bariko baracapa.

Ibikinisho abana bakiri bato, na cane cane abacimenyereza bakinirako, biri mu mabara atandukanye, hakaba ibiri mu rwatsi rutoto, ibiri mw'ibara ry'umuhondo, n'ibiri mw'ibara ry'agahama.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Ana ishure ryiza cane rwose ryubatse mu buryo bw'igorofa igeretse rimwe imbere muri ryo harangwa isuku utuyira twose hari udutafari tukaba dukikujwe n'utwatsi twiza cane hamwe n'amashurwe.

Intebe nyinshi zitonze mw'isomero, ziri ku murongo kandi isomero rirakubuye risa neza, muri iryo somero harimwo n'ikibaho cirabura, n'amadirisha manini atanga umuco, ariko nta munyeshure arimwo.

Icumba co gusomwo nk'ibitabo kw'ishure ry'isunbuye rya muyinga ya mbere nicumba biboneka yuko kirimwo ibitabo vyinshi kandi bipanze neza mu bubati ariko atameza zihari ngo umunyeshure ashobore kwicara asome.

Igice c'impome ryo ku ishure ritoyi rya komine buganda izo mpome zisize irangi ry'irisa n'ugwatsi rutoto hasi hejuru hakaba hasize irangi ija gusa n'umuhondo gusa biboneka yuko ata muco ukwiye uhari.

Kw'ishure iwacu hariho umugwi w'umupira w'amaboko w'abakobwa abo bakobwa barawudunda ntiworaba bampa batsinze imigwi itandukanye yo mu ntara yose ndetse n'abo mu gihugu hagati.

Icumba c'isomero, icumba gisize irangi ry'umuhondo kikaba gifise idirisha rininiya ritanga umuco, muri ico cumba habonekamwo imeza n'intebe vy'umwigisha hamwe n'intebe imwe gusa y'abanyeshuri, izindi ntiziboneka.

Muri ino minsi, mu vyigwa abanyeshure bigishwa, harimwo ibijanye n'ubuhinga ngurukanabumenyi; ino mashini nyabwonko, ni imwe mu mashini ishure ryacu reherutse kuronswa, zikaba zizofasha abanyeshure kunonosora ibijanye n'ubwo buhinga bushasha.

Ku mashure yisumbuye n'inkino zifise ikibanza kininiya abanyeshure bo kw'ishure yisumbuye ryo mu kigwena bahuye n'abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye ryo mu gitaza bakaba bariko barakina urukino ruteyigomwe.

Amakaramu y'igiti menshi cane asa n'umuhondo ,ayo makaramu y'igiti niyafasha abana bakiri bato cane cane ibicuko mu kwandika kubera yuko bataba baramenyera gukoresha amakaramu y'irangi.

Muntu mbere yo gufasha abanyeshure gutahura neza ibyigwa biga ku mashure atari make bashiraho icumba c'ubushakashatsi no kwimenyereza muri kino cumba harimwo intebe nyinshi nta bikoresho biboneka kuko bibabibiswe neza mu kabati.

Icumba ciza cane co gusomeramwo ibitabo kw'ishuri ryisumbuye rya komine mu kiqe n'icumba kirimwo ubabati bwinshi burimwo n'ibitabo vyinshi bitandukanye ndetse hakaba harimwo n'amameza n'intebe abanyeshuri bicarako iyo baje gusoma

Ingwa nyinshi zera zirambise ku meza, ingwa ni nk'ikaramu y'umwigisha, kuko umwigisha arizo akoresha mu gihe ariko arandika ku kibaho; izo ngwa rero bikaboneka y'uko zitarakoreshwa na rimwe.

Icumba c'uburiro muri kaminuza y'Uburundi, igisata c'i Kiriri, hari imeza nini nini n'intebe nyinshi; nta banyeshure baboneka, kubera ko amasaha yo gufungura ataragera.

Mu bintu bitoroshe, ni uguca umuzingi umeze neza ukoresheje intoke gusa; rero harategekanijwe utwuma twabigenewe two guca umuzingi, tukaba turi ubwoko bwinshi; tuno twuma rero ni udufasha kugira ngo umuntu canke umunyeshure, ashobora guca umuzingi umeze neza.

Icumba c'uburyamo co kw'ishure ryisumbuye ry'ikiremba yo mu manuko kirimwo ibitanda byinshi bigerekeranye bibiri bibiri kikaba gifise n'amadirisha menshi atanga umuco reka hejuru naho hari amatara aboneshereza abanyeshure mu gihe c'ijoro.

Ikibuga ciza cane co gukiniramwo kw'ishure ritoyi irya Karunyinya murico kibuga harimwo ibikinisho vy'abana burira hanyumo bakishungurura n'ikibuga gisa neza cane kirimwo utwatsi kikaba gikikujwe n'ibiti.

Icumba kinini cane kirimwo intebe nyinshi, n'imeza nyinshi, kw' ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda rafayeli, nicumba bishoboka ko ari uburiro kandi bikaboneka yuko ari cumba, kiba gisukuye neza.

Icumba kininiya cane, kirimwo intebe zitandukanye z'amabara y'urwatsi urutoto n’ay'ubururu, imeza nazo zikaba ziri mw’ibara ryera; ni icumba bishoboka y’uko ari icumba c'uburiro.

Ibikinisho abana bifashisha bariko barakina murivyo harimwo umupira w'amaguru hakabamwo n'utundi dukoresho dufise amabara atandukanye aya tukura ayasa n'umuhondo ayasa n'urwasi rutoto.

Icumba co gusomeramwo ibitabo, harimwo ibitabo vyinshi bipanze ku bubati, hakaba hari n'imeza abanyeshure bicarako bariko basoma ibitabo; iyo bahejeje kubisoma babisiga aho kugira ngo uwujejwe ico cumba abe ariwe amenya ingene abipanga.

Icumba co gusomeramwo ibitabo kw'ishure ryisumbuye rya Mutima mweranda. Muri ico cumba ibitabo bipanze neza mu bubati, ku buryo umunyeshure bimworohera gutora igitabo yipfuza, iyo agiye gusoma.

Akazu ka sugumwe ka kijambere akazu ka sugumwe gafasha aba gakoresha kugira isuku n'aho katugaye biraboneka y'uko gakoregwa isuku misi yose.

Ibi n'ibikinisho abana bacimenyereza b'imicuko bakinisha kandi bariko bariga bigizwe n'amabara atandukanye ivyo bikabafasha kumenya amabara ndetse no gukora utuntu tumwe tumwe bifashishije ivyo bikinisho.

Ikibuga c'umupira w'amaboko co kw'ishuri iwacu giherutse gusanurwa ubu gisa neza cane aho kwinjiriza umupira barahasize amabara atandukanye ndetse bakaba barashizeko n'urusenga rushasha.

Udukoresho two kubikamwo impapuro, dufise amabara atandukanye, harimwo utw'umuhondo, utw'urwatsi rutoto, utw'ubururu n'utw'agahama; utwo dukoresho rero ni twiza cane, kuko impapuro wabitsemwo zidaheza ngo zononekare.

Icumba gisa neza cane kandi giteguye neza gipanzemwo ibitabo, abanyeshure baraza bagafata ibitabo bakicara ku meza bagasoma ,bahegeje bakamenya aho babisubiza bari babikuye.

Impuzu zo kwinonora imitsi n'impuzu zifasha cane abanyeshure mu gihe bari mw'ikarashishi baraheza bagakora banonokewe no mu mutwe hakaruhuka bakaza gusubira mw'ishure baruhutse babasha kwiga neza.

Icumba ciza cane kirimwo imashini nyabwonko abanyeshure bimenyererezako, muri kino gihe Ca none nivyiza yuko abanyeshure biga ibijanye n'ubuhinga ngurukanabumenyi, kuko arivyo bibafasha kumenya ibintu n'ibindi bitabagoye.

Icumba co gusomeramwo ibitabo kuri kaminuza yu Burundi n'icumba gitunganije neza ibitabo bitonze neza kuburyo iyo ugiye kurondera igitabo wifuza bitakugora ku kibona hasa neza hakaba hiteguye kwakira umuntu wese aja gusomerayo y'ibitabo.

Ishure ishingiro rya burambi nishure ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru inkingi z'iryo shure zikaba zisize irangi ry'ubururu hari n'ikibuga abanyeshure bashobra gukinirako, ndetse ikaba ga kikujwe n'ibiti amwe n’utwatsi.

Muri kino gihe, hari amashure amwe amwe atagikoresha ikibaho cirabura, kirya bandikishako ingwa. Usanga bakoresha ikibaho cera, bigasaba ko bakoresha amakaramu adasanzwe, ari mu bwoko butandukanye.

Iumba cyo gusomeramo ibitabo ku ishure byisumbuye yitiriwe mweranda inyase masabo yigisha icigwa c'igifaransa kuri iyoshure akaba na wene akunda kuja gusoma ibitabo kugirango akarisha ubwenge vyongereye mworohere kwigisha abana.

Abanyeshure bize umwuga wo kubarira basigaye bazi gukora utuntu twiza cane uyu ni umwambaro wo kwinonora imitsi uherutse gukogwa n'abanyeshure bize mu gisata co kubarira ku ishure ry'imyuga ryo mu kibumbu.

Ingwa nyinshi ziri mu kabweta izindi ziri ruhande y'akabweta ku meza ningwa z'amabara atandukanye harimwo iz'ubururu iz'umuhondo izugwatsi rutoto eka n'izitukura.

Iyo ibibazo birangiza umwaka bigeze abanyeshure usanga batondesha amakaye atandukanye kugirango basubiremwo ivyirwa bize umwaka wose uyu mwana yariko araruhuka ariko biboneka yuko yariko ariga bikomeye.

Ingwa nyishi ziri mu mabara atandukanye izu rwatsi rutoto izitukura izu muhondo izu bururu n'izindi izo ngwa rero zirafasha umwigisha mu gihe ariko arigisha .

Udukoresho tubonerana, two kubikamwo impapuro, utwo dukoresho ni twiza cane, kuko dufasha gukingira impapuro ntizononekare, hari aho ziba ari impapuro zikomeye, ari nk'impapuro ndangamanota, iyo uzibitsemwo rero ziba zibitse neza kuko ntizononekara.

Berahino aherutse ku rangiza amashure mu gisata c'ubuhinga yimirije kuronka impamya bushobozi yamaze gutegura imyambaro yo kuri uwo musi igizwe n'ikanzu yirabura inkofero yirabura hamwe n'agatambara kari mw'ibara ry'umuhondo bazungurutsa ku bitugu.

Amakaye meza cane manini manini, abanyeshure bakunda, kandi asigaye asabwa ku mashure atari make; muri kino gihe abanyeshure bari mu buruhuko, abavyeyi batangura kwiyumvira iyo bazokura amafaranga, yo kugura mwene aya makaye.

Icumba c'isomero, kw'ishure ritoyi ryitiriwe umweranda Tereza, ni icumba biboneka y'uko cagenewe abana bakiri bato b'imicuko, kuko kirimwo udutebe duto duto hamwe n'imeza, vyose bikaba bifise amabara atandukanye.

Icumba c'isomero kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Karori muri iyo cumba harimwo intebe nyishi kandi nziza cane reka hejuru hakaba haboneka ko harimwo n'amatara hari n'ikibaho cirabura ciza cane.

Kuri kaminuza y'Uburundi, igisata co ku Mutanga, hari inzu, yo gusomeramwo ibitabo, nziza cane; hari ibitabo vyinshi, bipanze mu bubati, ku buryo umunyeshure, aje kurondera igitabo, adashobora kukibura.

Intebe nyinshi zipanze mw'isomero nta banyeshure bariyo nta n'umuyigisha aboneka bishoboka yuko abanyeshure batashe ariko kandi basize bahakoreye isuku.

Udukoresho dufasha abigisha mu kubika impapuro zabo baba bateguriyeko ivyigwa ni vyiza yuko umwigisha iyo, maze gutegura icigwa akanacigisha ashobora kubika neza impapuro kugira ngo ntizononek are.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umutima mweranda ry'i bujumbura ni ishure ryiza cane ryigisha abanyeshure b'akamenya amasomero ni meza umunyeshure wese akafise akameza n'intebe yiwe.

Abanyeshure bigiye umwuga wo kubarira baheza bazi ibintu vyinshi bitandukanye n'ubuhinga bwinshi iyi shati n'iyakozwe n'umunyeshure yar'ahegeje igisata co kubarira.

kw'ishuri ryisumbuye rya rubavu hari ibiti vyinshi harimwo n'igiti gisagaraye gifise amababi y'urwatsi rutoto, ivyo rero birafasha abanyeshure kuko bahigira gukingira ibidukikije.

Icumba co gusomeramwo ibitabo. Ibitabo ni kimwe mu bifasha abanyeshure kwungura ubumenyi kuko ivyo abanyeshure basomye biza vyuhirira ivyo bigishijwe n'umwigisha mw'ishure. Kuri rino shure rero, bino bitabo birakwiye kwongerezwa kuko ari bike cane.

Kuri kaminuza yitiriwe ikiyaga tanganyika hari inyobakwa nziza yo gusomeramwo ibitabo hari ibitabo vyinshi vy'umubwoko butandukanye bikaba bipanze neza ahantu hasukuye ku buryo umunyeshuri aje adashobora kubura igitabo.

Isomero ryiza cane ryo kw'ishuri itoyi ryitiriwa bikira bene mariya muri iryo somero dusangamwo intebe nziza cane zimwe z'ubururu izindi ziri mu ibara ry'ugwasi rutoto eka hasa neza umunyeshuri yinjiyeyo abayumva amerewe neza.

Abanyeshure bo kwishure igisumbuye rya ete sikamenge bambaye imyambaro myiza cane bagiye gukina nabagenzi babo bavuye mu ntara ya ngozi biboneka yuko biteguye gutsindurwo rukino.

Icumba co gusomeramwo ibitabo ku ishure ry'isumbuye rya nyanza lak ico cumba kirimwo ububati mubwo bubati hakaba apanzemwo ibitabo abanyeshure rero birabafasha kuza kongera ubumenyi babahawe n'umwigisha mw'ishure.

Ibitabo birafasha abanyeshure kungura ubwenge kw'ino shure ryisumbuye rya kayanza bashizeho inzu yo gusomera mwo ibitabo iyo winjiyeyo usanga bipanze neza ariko ikibabaje ugasanga abanyeshure ntibaza kubisoma.

Ibikoresho bikoreshwa cane cane n'abanyeshure biga ibijanye n'imyuga yo gukora amatara, ivyo bikoresho bikaba bigizwe n'intsinga zitandukanye ziri mu mabara atandukanye umunyeshure rero agategerezwa kumenya ico kimwe kimwe cose gikora.

Kw'ishure ryisumbuye, ryitiriwe ukwikukira, hari ikibuga ciza cane, kirimwo utwatsi, turi mw’ibara, ry'urwatsi rutoto; ico kibuga kandi, kikaba gikikujwe n'uruzitiro, bituma atawopfa kwinjirayo.

Icumba c'ubushakashatsi no kwimenyereza, harimwo ibikoresho bitandukanye, biboneka y'uko ari ibikoresho vyo gukora umuyagankuba, iyo umunyeshure yinjiye muri ico cumba, amenya igikoresho atora, akamenya n'ingene agikoresha.

Icumba c'ubushakashatsi n'ukwimenyereza gikoreshwa cane cane n'abanyeshure biga mu gisata co guteka ntabanyeshure barimwo ariko biboneka yuko harimwo ibikoresho bitari bike kandi ko mu mwanya abanyeshuri baza kuza.

Akuma gakoreshwa n'abanyeshure, na cane cane mu cigwa c'ibiharuro, kano kuma kabafasha guharura na cane cane kugwiza, kugabura, gukuramwo, guteranya, batarinze guta umwanya.

Icumba c'ubushakashatsi kirimwo ibikoresho bitandukanye utize igisata c'ubushakashatsi wo kwinjirayo ntumenye ikintu na kimwe ico gikora, ariko abanyeshure bo iyo binjiyeyo bamenya kimwe re kimwe ukwaco akamaro kaco n'ico gikora.

Icumba c'uburyamo kw'ishure ryisumbuye ryo kumusinzira mu ntara ya gitega muri ico cumba harimwo ibitanda bitandukanye bikaba bigerekeranye bibiri bibiri bikaba bisize n'irangi ry'ubururu.

Ingwa, n'ibindi bikoresho bitandukanye, umwigisha akoresha iyari mw'ishure bipanze neza mu tubweta, ivyo bigatuma mw'ishure umwigisha yerekana ko n'abana babwirizwa gupanga neza ibikoresho vyabo.

Igikoresho citwa rugagamisha n'igikoresho gikoreshwa cane cane kwa muganga iyo bashaka gupima imigera y'indwara itagaragara urabishije amaso gusa ,ico gikoresho kandi kirakoreshwa mu bushakashatsi butandukanye no ku mashure.

Karekezi na Kenese bari mu cumba c'ubushakashatsi n'ukwimenyereza, biga muri kaminuza mu gisata c'ibinyabutabire ,bariko bavanga ibintu n'ibindi kugira ngo barabe iyo bitanga.

Icumba c'ubushakashatsi no kwimenyereza kw'ishure ry'isumbuye ryitiriwe umweranda rafaheri harimwo ibikoresho vyinshi bitandukanye n'utwuma dutandukanye utabizi ntibomeye ico bikora.

Abanyeshure ba kaminuza biga mu gisata c'ibinyabutabire bari mu cumba c'ubushakashatsi bariko bakora ubushakashatsi bose bambaye amataburiya bakaba bafise n'udufukamunwa kugira ngo bikingire.

Abanyeshure bo muri kaminuza, biga mu gisata c'ibinyabutabire, bari mu cumba c'ubushakashatsi no kwimenyereza, bose bambaye udufukamunwa bakaba bariko baravanga ibintu n'ibindi, kugira ngo bahuze ivyo bigiye mw'ishure n'ivyo muri ico cumba c'ubushakashatsi.

Icumba c'ubushakashatsi, kijanye n'icigwa c'ibinyabutabire; nta banyeshure bariyo ariko biboneka y'uko umwigisha yamaze kuhategura, abanyeshure bashobora kuza kuhakorera.

Agakoresho kitwa umubirikira, ni agakoresho gakoreshwa cane cane mu cumba c'ubushakashatsi, mu gihe abanyeshure bariko baravanga ibintu n'ibindi kugira ngo hatagira ibiseseka hasi, ako rero kakaba gakoreshwa no mu bindi bisata nko kwa muganga.

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda karori baherutse kuronswa imfashanyo y'imashini nyabwonko izo mashini zikaba zegeranijwe mu cumba kimwe aho abanyeshure bazoza bararonko akaryo ko kuja kuzigirako.

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Yohakimu, baherutse kuronswa icumba co gusomeramwo ibitabo, ndetse baronswa n'imfashanyo y'ibitabo vyinshi bitandukanye, ni icumba rero gitunganije neza, kizofasha abanyeshure mu guteza imbere ubumenyi bahabwa.

Amakaye meshi apanze neza mu bubati ni mugihe umwaka w'ishure wimirije gutangura kw'ishuri iwacu bateguye amakaye abanyeshure bakazoyagurira ahonyene.

Icirwa c'ibiharuro n'icigwa abana beshi batinya mu mashure yisumbuye ariko umunyeshure agihaye umwanya ukwiye n'icigwa kitagorana cane ndetse gifasha umunyeshure kuko kimwugurura umutwe.

Udukoresho dufasha mu kubika neza impapuro turi mu mabara atandukanye hari udusa n'ubururu udusa n'ugwatsi rutoto udusa n'umuhondo udutukura utwo dukoresho tukaba tubika neza impapuro kugirango ntizononekare.

Kw'ishure ryitiriwe Umweranda Aroyizi ryo mw'ijenda hari icumba ciza co gusomeramwo ibitabo, umunyeshure yiye ashitse muri ico cumba arahitamwo igitabo ashaka, agaca yicara ku ntebe n'imeza bihari ,ahejeje akagisubiza aho yagikuye.

Kw'ishure ritoyi rya kiremba yo mu bumanuko hari inzu nziza y'ugusumeramwo ibitabo iyo winjiye mw'ico cumba usanga ibitabo bipanze neza, ndetse hakabariho n'ibikinisho vy'abana batoyi.

Icumba co kwimenyerezamwo n'ubushakashatsi n'icumba kiboneka yuko giteguye neza ibikoresho bibitse neza mu bubati hari idirisha rininiya ritanga umuco naho atabanyeshure barimwo.

Abanyeshure bakunda gukina umupira, kano gapira kitwa akadenesi, kakaba kari mw'ibara ry'urwatsi rutoto, abana baragakunda cane kuko kadundika neza, n'abana b'abakobwa bagashobora kugakina.

Udukoresho twinshi dutandukanye dufasha abanyeshure, utu dukoresho ariko, biboneka y'uko ari udugufasha cane cane abana bakiri bato b'imicuko, barya bacimenyereza kuko aribo biga bakina.

ku mashure amwe amwe na cane cane ayafise igisata c'abana b'imicuko, usanga hariho icumba categekanirijwe mwenabo bana kugira ngo baje kuba barigiramwo bongera bakiniramwo bakina udukino dutandukanye tubafasha kubugurura ubwenge.

Ingoma ni igikoresho camye kiranga intwaro za cami, ingoma mu Burundi yari yubashwe, ku mashure nahone muri kino gihe barijukiye kuvuza ingoma, hakaba ari mu ntumbero yo gukomeza akaranga.

Ibikoresho bitandukanye umunyeshure abwizwa kuba afise mu gihe asubiye kw'ishure umwaka w'ishure utanguye umunyeshuri rero abwizwa kuraba neza ko ivyo bikoresho vyose abifise, kuko agiye atabifise hari ivyigwa vyo mugora gukuree ikirana.

Ikibanza ciza cagenewe kwidagadura, kino kibanza kiri kw'ishure ry'intango ryitiriwe umweranda mikaheri; abanyeshure bakaba baza gukiniramwo, bakidagadura mu gihe c'akaruhuko, hari ibikinisho bitandukanye, biri mu mabara atandukanye.

Agakoresho gakoreshwa mu gufuta ,y'umunyeshuri yihenze mu kwandika ,ariko rero ntigashobora gufuta ivyandikishijwe ikaramu y'irangi, gafuta gusa ivyandikishijwe ikaramu y'igiti ,kakaba rero gafasha cane abanyeshuri.

Mu mashure y'abana bato bato b'imicuko haba hari udukoresho dutandukanye kandi turi mu mabara atandukanye ivyo biraheza bigafasha umwana kumenya amabara atandukanye kandi yongera yikinisha.

Kw'ishure ry'abana bato ry'imicuko bita utunyange, hari ibibuga vyiza cane, muri ivyo bibuga harimwo n'ibikinisho bitandukanye bisize amabara atandukanye ivyo bibuga bikaba bikikujwe n'ibiti birebire cane.

Ikibanza ciza cane, co kw' ishure rya kir'abana b'imicuko, ni ikibanza kigizwe n'amabara atandukanye, harimwo iryugwatsi rutoto ,ayatukura, ay'ubururu n'ayandi.

Ingwa nyinshi cane ziri mw'ibara ryera, ziri mu kabweta; abigisha barazikunda cane kuko zidatumuka; ingwa iyo zitumuka rero, zikunda gutera ingwara abigisha, bagashobora kugwara n'igituntu.

Ishure ritoye ryitiriwe ababikira bene Mariya n'ishure ririmwo ibikoresho bituma abana bakina bakinezereza bakongera bakiga na cane cane nkibijanye n'amabara atandukanye ryakira abanyeshure b'amashuro y'intango ndetse n'abana b'imicuko.

Abana barakunda gukina; amashure rero, abwirizwa gushiraho, ibikinisho vy'abana, nk'uku, kwo kuri iri shure ry'i Kanazi, aho bashizeho, aho abanyeshure bakinira, bongera bishungurura.

Agakoresho abigisha bashobora kubifashisha mu kubikamwo ibikoresho bitandukanye na canecane amakaramu yaba y'igiti canke amakaramu y'irangi aho agakoresho kabakari mwishure agafasha kugira ngo mwigisha apange neza ibik ikoresho vyiwe.

Isomero ryiza cane rwose bishoboka yuko ariryo abana b'imicuko, harimwo intebe n'imeza vyiza cane biri mu mabara atandukanye iryougwasi rutoto iryo ubururu n'iryo agahama.

Mu cigwa co gucapa, umwana ahamenyera ibintu vyinshi, umwana yacafye inzu aca agirako ashirako n'ibihimba bigize inzu, akabimenya mu ndimi zitandukanye, na cane cane igifaransa.

Ntamwana n'umwe w'umurundi atagomba kwiga mu mashuro y'intango rero babwizwa gushiraho uburyo butuma umwana wese ashobora kwiga naho yoba agendana ubumuga bakamworohereza.

Ishure ry'intango ry'abigenga nishure ry'umubwizatunga yitwa nikiza n'ishure ryaje gufasha mumugambi wo guteza imbere indero y'ugwaruka rw'abana b'abarundi nk'uko reta yama yabisavye.

Ishure ry'intango ryo ku Muzinda n'ishure ryubatse mu buryo busanzwe amasomero yubakishijwe amatafari aturiye kuva hasi gushika hejuru akaba atonze umurongo muremure haboneka abanyeshure bahagaze imbere y'amasomero hakaba hari n'ikibuga kininiya.

Icumba kininiya abanyeshure bakoreramwo ubushakashatsi nicumba giteguwe neza kirimwo ameza menshi abanyeshure bakorerako gifise kandi amadirisha maniniya atanga umuco ukwiye mu gihe abanyeshure bariko barakora ubushakashatsi.

Ishure ryacu, reherutse kuronswa ikibanza kininiya cane gose, kugira ngo ryagure inyubakwa zaryo, ni ikibanza kirimwo utwatsi, nta biti birimwo, biboneka y'uko ari ikibanza giteguye neza kandi amashure akazoba asa neza.

Umwana yitwa Ndatimana akunda ibiharuro cane, iyo ageze mw'ishure ikintu ca mbere akora, ni ugusubiramwo igisoro, akabikora ku mutwe agwiza ibi na biriya ku mwanya mutoyi.

Utuzu twa sugumwe twagenewe aho abana b'abahungu bihagarika utwu utuzu, ariko ntidusa neza vyari bikwiye yuko dukorerwa isuku kugira ngo ntidutera ingwara abana b'abahungu.

Ishure ry'intango ryo ku Murama, ni ishure ryubatswe ku buryo bwa kijambere, bw'igorofa, ryubakijwe amatafari ahiye ndetse n'ivyuma; imbere y'amashure hakaba hari ikibanza ciza cane, kiba giteyemwo utwatsi tw'urwatsi rutoto.

Ishure ryisumbuye ryo kumubone iryo shure ni ishure rifise ikibuga kininiya rikaba rigizwe n'amasomero menshi ikirere c'ubururu gisa neza harimwo ibicu bikeyi.

umugambi wo kugaburira abana ku mashure mato mato n'umugambi mwiza cane kuko bituma atamunyeshure agiheba amashure, ubwambere abanyeshuri baheba amashure bivanye n'uko bataronse utwo bafungura muhiri iwabo.

Ikibaho cirabura, canditseko iminsi n'amatariki bihura, abanyeshure iyo bageze mw'ishure, babwirizwa kumenya iminsi bagezeko n'amatariki; ivyo bikabafasha kumenyera gukoresha igihe cabo neza, kuko bamenya guharura umwanya wabo.

Isomero ry'ishure ritoyi, ni isomero ritaboneka neza, gusa ikiboneka ni ikibaho cirabura naco nyene kidahanaguye neza, hakaba harimwo n'intebe zidatondetse ku mirongo, ahubwo zipanze hirya no hino ku mpome.

Ishure shingiro rya ko mine mugina nishure ryubakisije amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru rikaba rizitije insinga kuri iryo shure hari n'ikigega co gutega amazi bazifashisha mu gihe c'ici.

Ikibanza kininiya cane gose, kiri iruhande y'ishure ritoyi ryo mu Mibazi, ico kibanza bitegekanijwe ko kizokwubakwamwo ayandi masomero, kuko ayahari atagikwiye, abanyeshure ni benshi bakaba bakeneye ayandi masomero.

Ibikoresho vyifashishwa mu gukora isuku naho kitaboneka neza gishobora kuba ari umukubuzo, umukubuzo niwe bakoresha mu kugira isuku bitandukanye haba mu guhungura ibitangurirwa canke mu gukubura.

Icumba c'isomero ciza cane, kiruguruye hakaba harimwo n'intebe nyinshi zisize irangi ritukura; ku mpome hamanitseko amakarata atandukanye, atuma abanyeshure bashobora gutahura neza ivyo bize.

Icumba c'uburiro co kw'ishure ry'intango rya komine Ngozi, mu gisaga ca Ngozi, iryo shure ryashizeho uwo mugambi, kuko vyagaragaye ko hari abanyeshure baheba ishure kubera ko bataronka ico bafungura; ubu rero bakaba bafungurira kw'ishure bikabatuma biga neza.

Abanyeshure bize kera muma shure y'intango nti bari bwigere bakorakora ku mashini nyabwonko none muri iki gihe abana b'amashure y'intango batangura kwiga ibijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi bakiri mu mashure y'intango.

Uducamurongo twishi abanyeshuri bakoresha na cane cane mu cirwa c'ibiharuro mu ntango abanyeshure birabagora ku dukoresha ariko uko imisi igenda niko batere bamenya ku dukoresha.

Isomero ryo kw'ishure ry'intango rya Vumbi, mu ntara ya Kirundo; iryo somero ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rikaba rifise umuryango w'icuma wuguruye, ariko biboneka y'uko umaze gusaza.

Ishuri ryiza cane biboneka yuko ari ishuri ryubatse mu buryo bw'igorofa haboneka ingazi nyishi ziduga zija mu masomero yo hejuru zikaba zikikujwe n'ivyuma bisize irangi ritukura.

Ishure ry'intango ry'ababikira bene Tereza n'ishure ryiza cane ryubakishije amatafari ahiye kuva hejuru, imiryango n'amadirisha ikozwe mu cuma, hari kandi n'umurombero muniniya uhuza amasomero n'ayandi.

Mu ntara ya cankuzo hariho ishure ry'akarorero iryo shure rifise amasomero meza meza ndetse muri ayo masomero akaba hari n'intebe nziza cane bikaba bituma abana bashobora gukurikira neza umwigisha.

Ishure ry'intango ryo mu Gihogazi, ni ishure rigizwe n'amasomero menshi cane, kuko higa n'abanyeshure benshi; iruhande yaryo hari ikibuga kininiya, kirimwo utwatsi ndetse n'igiti gitotahaye.

Ingazi nziza cane ziduga mu masomero yo hejuru, izo ngazi hirya no hino hari ivyuma bibakingira impanuka, bikaba bisigishije irangi ry'agahama.

Ikibuga kininiya, kiri imbere y'ishure ritoyi ryitiriwe umweranda kamire; ico kibanza kirimwo ibiti vyinshi bisagaraye, ndetse kikaba kirimwo n'ibiti bibiri bihungabanako amabendera, rimwe ry'igihugu irindi ry'akarere ka afrika y'ubuseruko.

Ingwa nyinshi ziri mw'ibara ryera, ziri ku meza iruhande y'ikibaho, ni ingwa abigisha bifashisha bariko barandika ku kibaho, ariko izo ngwa zikaboneka y'uko atari ingwa nziza, kuko zitumuka cane, zigashobora no kubatera ingwara.

Igice cy'isomero ,kiri mw' ishure ry'isumbuye rya komine murambi ,hano haboneka imeza ,n'intebe umwigisha yicara ko, iyari mw' ishure ariko arakurikirana abanyeshure.

Kw' ishuri ry'intango, ry'ibusoni ,iy'abanyeshuri bacerewe, babanza kugumizwa hanze ,bakinjira isaha iheze, ivyo biratuma bahomba ivyigwa, ariko kandi bahakura icigwa, co kutazosubira gucererwa.

ku mashure y'intango ,abanyeshure bahigira ibintu vyinshi ,muri ivyo biga harimwo n'ibikorwa vy'isuku ,abanyeshure babwiza kumenyera gukora isuku ,bari kw' ishure ndetse niyo batashe muhira ,bagakora nkuko nyene.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, imiryango n'amadirisha nivyuma bikaba bisize irangi ry'ubururu amabati nayo amwe asize ibara ritukura ayandi ibara ry'ubururu.

Kw' ishure ry'intango, ryo mu rumeza, hari giti Ciza, gisagaraye gifise amababi y'ugwatsi rutoto, imbere y'amasomero hari ibarabara rinini cane kandi risukuye.

Mw'somero ryo kw'ishure ry'intango rya Karunyenya hari akabati kabikwamow ibikoresho ariko ako kabati ntigasa neza iruhande yako hakaba hari n'ikintu cagenewe gutabwamwo imicafu.

Ishure shingiro ryo mu kanyosha n’ishure risa neza ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru inzugi n'amadirisha bikaba bikozwe mu cuma hari n'ikibuga ciza cane c'umupira w'amaboko.

Igice c'isomero ryo kw'ishure ritoyi rya Banda mu ntara ya Karusi, haboneka ikibaho cirabura, hakaboneka imeza y'umwigisha, ndetse n'idirisha rininiya ritanga umuco kugira ngo bige habona neza.

Kw'ishure ry'intango ryitiriwe ababikira bene Mukama, hari ikibuga ciza cane abanyeshure bakiniramwo, bakidagadura; ni ishure risanzwe rifise uruzitiro, ico kibuga kikaba kiri inyuma y'uruzitiro.

Ishure ry'isumbuye rya komine Mugina n'ishure ritunganije neza kuko hateyemwo udushurwe dutandukanye hakaba n'ibiti birebire bitanga akayaga mu kibuga c'iryo shure hahungabana ibendera ry'igihugu cu Burundi

Mu vyigwa abanyeshure b'umashure y'intango biga ,ku mashuramwamwe ,habamwo n'icigwa co kubarira ,nicigwa gikenewe cane ,kuko gifasha abanyeshure, raba nk'ubu impuzu abanyeshure babaririye muri ico cigwa.

Mu ntumbero yo guteza imbere umuco w'isuku ku mashure meshi atandukanye y'intango barashiraho amazi kugira ngo abana baze barakaraba intoke umwanya wose na cane cane ko abana bo mu amashure y'intango baba bicafuza cane.

Ishure ry'intango ryo ku murwa mukuru w'intara ya Butanyerera n'ishure ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru inzugi n'amadirisha bisigishije irangi ry'ubururu amabati nayo amwe asize irangi ry'ubururu ayandi nayo iritukura.

Abanyeshure beshi cane bo kw'ishure ry'intango rya Murambi bari mu kibuga bariko barakina kuko ni mu mwanya w'akaruhuko murico kibuga habonekamwo kandi ibendera ry'igihugu ririko rira hungabana harimwo kandi n'abanyeshure bo mu gisata cayisumbuye.

Icumba c'isomero kirimwo intebe nyinshi cane zitonze neza aho umwarimu ahagarara hari hejuru bigatuma abanyeshure bamubona neza bagashobora gukurikira n'ivyo yandika ku kibaho kuko biboneka neza ko kiri hejuru aho abanyeshure bose babona.

Abana bakunda gusoma, kuva bakire bato ,nibo bavamwo incabwenge, bano bana biraboneka yuko bariko basoma bashize ko umwete, bakaba biteze kumenya vyinshi cane ,bizobafasha no mu bindi vyigwa.

Ikibanza ciza cane co kw'ishuri ritoyi rya mukaza mu gisagara cya bujumbura niikibanza giteyemw ibiti vyinshi bitanga kayaga hakaba hariho n'aho bubatse abanyeshure bashobora kwicara bakaruhuka.

Ishure ry'intango ryitiriwe umweranda Rafayeri, ni ishure ryiza cane, ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rikaba ryubatswe mu buryo bw'igorofa; imbere y'iryo shure hari imbuga nziza cane, irimwo utwatsi tw’urwatsi rutoto.

Kw'ishure ry'intango rya Nyarunazi n'ishure ryiza cane rigizwe n'amasomero meshi atonze umurongo imbere y'amasomero hari umuhora muniniya utwara amazi na cane cane mu gihe c'imvura.

Ababyeyi bicaye imbere y'ibiro vy'umuyobozi w'ishuri ry'intango ryitiriwe ababikira bene Tereza, abo bavyeyi baje bitavye umuyobozi yabatumyeko kugira ngo ababwire ibijanye n'indero itari nziza abana babo bagaragaje.

Udufutisho turi mw'ibara ryera, tuno dukoresho dukoreshwa mu gufuta ivyandikishijwe ikaramu y'igiti, mu gihe umuntu aba yihenze, dukoreshwa cane cane n'abana bataratangura kwandikisha ikaramu y'irangi.

Ishure ry'intango rya ruziba n'ishure ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru inkingi zaryo zikaba zisigishije irangi ry'ubururu aha tukabona ku biro vy'umuyobozi hamanitse itangazo.

Icumba c'isomero kirimwo intebe nyishi cane abanyeshure bicarako hari umuryango usize ibara ryera ariko wuguruye inyuma yizo ntebe haba hari agakoresho kagenewe gutabwamo imicafu kugirango abanyeshure ntibabandanye bacafuza ishure ryabo.

Udukoresho twiza cane turimwo amarangi atandukanye umwigisha akoresha iyo ariko arategura icigwa harimwo umukasi hakabamwo utwo kwandika ndetse nutwo guhanagura iyo yihenze.

Ibikoresho vy'ishure bigizwe n'amakaye n'amakaramu umwaka w'ishure iyo uri mu gutangura abavyeyi bihutira ku rondera ibikoresho vy'ishure kugira ngo umwana azotangura ishure vyose bikwiye.

Ishure ryiza cane ry'intango, ryitiriwe umweranda. Karori , n'ishure ryubakishije amatafari ahiye ,kuva hasi gushika hejuru, ku mpome hakaba hasize ibara rishaka gusa n'umuhondo, imiryango n'amadirisha ikaba ikoze mu vyuma.

Abanyeshure bo kw'ishure ritoya ryigitiriwe umweranda Maritino bariko baraza kw'ishure haracari mu gitondo n'ishure riboneka ko ryubatse mu buhinga bw'igorofa rikaba rikikujwe n'ibiti vyishi bitotahaye.

Ishure shingiro rya Munanira n'ishure ryubatswe n'abavyeyi umugambi w'ibikorwa rusangi barafyatuye amatafari hanyuma leta nayo ibaterera amabati hamwe n'umusenyi none iryoshure riri ku mutumba nyene rikaba ryegereye abana.

Intebe nyishi cane ziri mw'isomero zipanze neza kandi zirahanaguye ikibaho cirabura eka hakaba harimwo n'idirisha rininiya cane ritanga umuco kugira ngo abana bige habona neza.

Uno munsi, kw'ishure ry'intango ryitiriwe ababikira bene Tereza, hari haramutse habera inama y'abavyeyi, bakoraniye mu cumba ciza cane c'amanama, bakaba bariko barumviriza umuyobozi ababwira ku migabo n'imigambi y'iryo shure.

Ndegeya yize ibijanye n'ubuhinga ngurukanabumenyi, kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Maritino, ubu rero iyo ageze ku mashini nyabwonko, aca atangura kuguma yiyibutsa ivyo yize, kandi akaba ashima intambwe agezeko.

Ishure ryisumbuye ryo ku Muzinda, si benshi bari barizi. Ni ishure ryubatse mu buryo bw'igorofa, imbere yaryo hakaba hari imbuga nziza cane itewemwo n'utwatsi dufise ibara ry'urwatsi rutoto.

Isomero ryiza cane risize amarangi meza cane harimwo iryo ubururu n'iryo ugwatsi rutoto harimwo n'imeza nziza ni ninini zikaba zifise n'intebe abanyeshure bicarako.

ishure ry'intango ryo kumugwa mukuru w'intara ya Rutana, ni ishure ryiza cane risize amarangi atandukanye harimwo irangi risa n'umucungwe uhishiye hamwe n'irangi ry,agahama, imbere hari ibiti vy'amashugwe hakaba hasa neza cane.

Kw'ishure ry'intango ryitiriwe Umweranda Inyasi wa Royora ,hari ibibanza vyiza vyiza bituma abana bavyicaramwo bagafata akayaga bakaryohegwa ,ndetse bakaruhurira umutwe bakaza gusubira mw'ishure bashobora kwiga neza.

Imyambaro itandukanye, n'uburyo abantu bayambaramwo, ivyo ni bimwe mu vyigwa abana bagitangura kwimenyereza amashure, abana b'imicuko batangura kwiga kugira ngo babimenye, bakazotangura umwaka wa mbere bamaze kubimenya neza.

Umwana iyo yize ibihimba bitandukanye, bigize umubiri w'umuntu ,amenya no kuvyerekana ku gicapo, akamenya igihimba cose izina ryaco, mu ndimi zitandukanye ,harimwo n'ururimi rw'icongereza.

Abanyeshure bo kw'ishuri ry'intango ryo mu Kigwena, bari baramutse baza mu nama y'ishure, baracagandagaje mu kibuga kininiya mu kurindira y’uko umuyobozi abahamagara.

Kw'ishure ry'intango rya Rugwiza ya mbere, hari ikibuga kininiya cane abana bakiniramwo. Nahimana ni umwana yiga kuri iryo shure. Iyo hageze kuja gukina, yumva anezerewe cane.

Iyo wize neza icirwa c'igifaransa ushobora kumenya amajambo meshi atandukanye kuburyo iyo baguhaye ikibazo usanga kikoroheye cane kuko uba ufise amajambo meshi mu mutwe.

Isomero ryo kw'ishure ry'intango rya Muzye. Ni isomero biboneka yuko higiramwo abana benshi cane. Biragoye rero ko abana bigabangana, gutyo boshobora kwumva neza ivyo mwigisha abasiguriye.

Ikibanza kininiya cane kirimwo ibiti harimwo n'ibisagaraye, kiri inyuma y'amasomero, ico kibanza bitegekanijwe ko kizokwubakwamwo ayandi masomero, kuko ayahari atagikwiye, bivanye n'igitigiri kinini c'abanyeshuri.

Udukoresho dutandukanye dukoreshwa mu cirwa c'ibiharuro dusanzwe tubikwa mu kabweta kabigenewe tukaba dufasha umunyeshure mu gucapa ibintu bitandukanye harimwo imfuruka ngororotsi eka hakabamwo n'imizingi

Icigwa c'igifaransa abanyeshure baragikunda cane, kuko ari ururimi bize kuva bagitangura umwaka wa mbere, baba bazi indome zigize urwo rurimi, zaba izivuga n'izitavuga ku buryo biborohera gukora ijambo.

Ikibaho cirabura canditseko ibintu bitandukanye bijanye n'ivyirwa abanyeshuri biga hari ibijanye n'ibiharuro ibijanye n'icirwa c'ikirundi ndetse n'ibijanye n'icirwa c'ibinyabutabire.

Icigwa c'imibano n'icigwa nkenerwa cane gose mu mashure y'intango abanyeshure bahamenyera ibitari bike ibijanye n'ubucuti bafitaniye mu miryango ndetse n'ibijanye no kubana neza n'abandi.

Ivyigwa bitandukanye harimwo icigwa c'ikirundi n'icigwa cy'ibinyabutabire biri ku kibaho vyerekana ivyo abana bize uyu munsi n'ivyigwa bisanzwe bifasha abana mu buzima bwa minsi yose.

Ingwa z'amabara atandukanye ziri ku kantu kameze nk'agasahani hari ingwa z'urwatsi rutoto izumuhondo izubururu izitukura n'izindi izo ngwa rero zigatuma umwigisha yigisha neza

Ubuyobozi bw'ishure ryacu, buherutse gusohora itegeko ry'uko kuva mumwaka w'ishure utangura, abigisha bose bazohora baza bambaye umwambaro mwiza cane, nka kurya kw'abagiye mu rubanza.

Ishure ry'intango ry'i Buhinyuza, ni ishure ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rikaba rifise urugi runiniya winjiriramwo rumeze nk'irembo, urwo rugi rukaba rwuguruye.

Ingwa nyinshi z'amabara atandukanye ziri mu kabweta izo ngwa ni zifasha umwigisha kwigisha neza umwana akabona ivyo akwiye gushimikirako kuruta ibindi bivanyana n'amabara yakoresheje.

Amakaramu ari mu mabara atandukanye umwigisha yifashisha ivyo biratuma abanyeshuri na bo batahura kurusha kuko umwigisha iyo ashaka gushimikiraho kintu agishira mu ibara ritandukanye n'ibindi.

Intebe zitandukanye, hamwe n'akabati, biri mw'isomero rimwe; ako kabati, gasize amabara y'ubururu, iry'umuhondo, n'iritukura; ariko, bikaboneka y'uko ivyo bikoresho vyose, bidapanze neza.

Ishure ryisumbuye ryo mu gitaza mu ntara ya rumonge iryo shure ryubakijwe amatafari ahiye, hakaba hateyemwo n'ibiti vyinshi vy'ibigazi bitanga akayaga n'agatutu hari kandi n'ikibuga kinini iyo abanyeshure bakiniramwo.

Amakaye meza cane, abigisha bakoresha; ni amakaye akozwe, mu buhinga bwa none, akaba ari mu mabara, atandukanye; ay'umuhondo, ay'agahama, ay'ubururu, eka n'ayandi.

Ishure ryo mu Ruziba n'ishure riri ahantu heza cane rifise n'ikibuga kininiya ndetse uyu munsi bikaboneka yuko n'ikirere ari ciza nta bicu vyishi birimwo ikirere kikaba gisa n'ubururu.

Intebe nyinshi, zipanze neza, mw'isomero; ni isomero risa neza, risize isima; kandi muri iryo somero, hari umuco mwinshi, utuma abanyeshure, biga bahabona neza.

Icigwa c'ibiharuro n'icigwa gifasha abana kikabungurura ubwenge, icigwa c'ibiharuro rero ni co giheza kigatuma umwana ashobora kwikura mu bibazo bitandukanye mu gihe ari mu buzima busanzwe.

ishure ryisumbuye ry'Inyabiharage ni ishure rifise n'indaro. Abanyeshure usanga baryama ku bitanda bigerekeranye, kimwe musi ikindi hejuru, ariko kandi hakaba hariho n'ibitanda bitagerekeranye.

Agakoresho, gakoreshwa n'abanyeshure, mu gusongora, amakaramu y'igiti; karakoreshwa cane, n'abanyeshure, bakiri bato, bataramenyera gukoresha, amakaramu y'irangi.

Ni mu gitondo, abanyeshure, bo kw'ishure shingiro, rya Kibimba, bariko barashika, kw'ishure; ni ishure bishimiye cane, kuko ribegereye; nta rugendo runiniya, barinda gukora, kugira ngo bashike, kw'ishure.

Nta hantu henshi uzosanga mu burundi ishure ry'intango ryubatswe mu buryo bwa kijambere bw'igorofa igeretse kane nko kw'ishure ry'intango ryo mu gisagara cangozi, n'ishure ryiza cane bifise n'abanyeshure benshi kandi bakaba gishimiye.

Ishure ritoyi, ryo ku Murama, ni ishure ryubakishijwe, amatafari ahiye; rifise amasomero menshi, atonze ku murongo; imbere y'ayo masomero, hakaba hari, ikibuga kininiya, abanyeshure bakiniramwo.

Mu bikoresho bikenerwa kw'ishure umwana arakenera gutunga ahantu abika amakaramu atandukanye yaba ayigiti canke ayirangi ivyo bikamutuma kubizigama neza ntabite

Ingwa nyinshi z'amabara atandukanye ziriwo kantu kameze k'agasahani izo ngwa zirafasha umwigisha n'umunyeshure umwigisha akazarakoresha ingwa zo mw'ibara ritandukanye bivanye n'ico agomba gushimikirako.

Isomero biboneka yuko ata ntebe nyinshi zirimwo harimwo gusa intebe zitatu n'imeza y'umwigisha iryo somero risigishijwe isima hasi rikaba rifise n'amadirisha atanga umuco.

Icumba kininiya cane co kwishuye ryisumbuye rya Munanira nta ntebe zirimwo gishobora kuzoba ari cumba c'amanama gifise n'amadirisha abiri manini manini atanga umuco ukwiye.

Ishure ryisumbuye rya komine Mugina, ni ishure ryiza ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, imiryango nayo isize irangi ry'ubururu, hirya no hino hari ibiti birebire kandi bisagaraye.

Ishure ryiza cane ,ryisumbuye ry'ibubanza ,nishure ryubatswe mu buryo bwa kijambere, hakoreshejwe ivyuma biramba, rikaba rifise inkingi imbere y'amasomero ,hateye ibiti vy'amashurwe.

Ikibanza ciza cane kiri imbere y'amasomero, kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Rafayeri; ni ikibanza giteyemwo utwatsi tw'ibara ry'urwatsi rutoto, haruhande hakabaho ibiti birebire, vyo mw'ibara ry'urwatsi rutoto nyene.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe Umweranda Rafayeri ,n'ishure ryubatswe mu buryo busanzwe ,ariko rifise amasomero menshi atonze ku murongo, imbere y'amasomero hari ibarabara rininiya cane ry'ivu, hakaba n,uduti twinshi tw'amashurwe.

Iyo abanyeshure bakunze icigwa, bakaciga bakagitahura, umwigisha abaza ikibazo bose bagakiririza intoki rimwe; ivyo biraheza bikanezera umwigisha, kuko aca abona y'uko icigwa bagitahuye.

Amashure yisumbuye yo mu Bibara, yubatse ku musozi hejuru, ntaboneka neza kubera ko akikujwe n'ibiti; hari n'ibarabara rinini cane ry'ivu, hakaba n'igiti kirekire.

Abanyeshure bo muri kaminuza birashika rimwe na rimwe ko bicara hamwe bakaganira ku bijanye n'ubuzima bw'ishure hamwe n'ubuzima bw'igihugu kuko bari mu ncabwenge igihugu kiba gifise bamwe mu barongozi baba nyeshure barategura ikiganiro hanyuma bakaza bakagihana hanako ivyiyumviro.

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe Berenadeta Mweranda n'ishure ryaramuye abanyeshure batari bake, kuno munsi ryariramutse rifise umunsi mukuru, abahize bose bakaba bari bahashitse ,hakaba harimwo abasirikare, abazungu, eka n'abandi bantu benshi batandukanye.

Isomero ryiza cane ryo kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda tereza, n’isomero ryiza cane risize amarangi atandukanye ari mwo iry'ubururu ari ryo ryiganje abanyeshuri bo bicaye ku ntebe zifise ibara ritukura.

Umunyeshure iyo yize neza icirwa c'ibiharuro ntana kimwe kimutera ubwoba kino kibazo nico umwigisha yahaye abanyeshure ariko Nizigiyimana yakiravye aravuga ati ico ntaco kimbwiye.

Ku mutumba iwacu wa Kanyange haherutse ku bakwa ishure shingiro rishasha twari tumaze igihe tubisaba ubuyobozi none riherutse kuzura abana bagiye gutangura ku ryigiramwo.

Ishure ryisumbuye ryo kw'ijabe n'ishure rya kera rimaze gusaza eka no mu kibuga biraboneka yuko amazi aba meshi akareka mu gihe c'imvura bikaba bibangombwa yuko bahakorera isuku.

Kw'ishure ryisumbuye rya mutima mweranda hari icumba co gusomeramwo ibitabo bisa neza cane ibitabo bipanze neza mu tubati hakaba harimwo n'akayira kaniniya hagati yutwo tubati vyorohereza umunyeshure gutemberamwo arondera igitabo yifuza.

Ishure kaminuza nderabigisha ry'Ibujumbura, riherutse kugurura igisata cayo mu Rumonge, ico gisata kikaba caje gupfunyira urugendo abanyeshure badashobora kuronka uburaro mu gisagara ca Bujumbura.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'Inyabiharage, hari ikibanza ciza cane giteyemwo utwatsi kikaba gikikujwe n'uduti, mw'ico kibanza abanyeshuri bashobora kucicaramwo kugira ngo bafate akayaga baruhurira umutwe.

Igiti ciza cane gisagaraye kiri mu kibuga kininiya kiri mbere y'ishure ritoyi rya muhweza ya mbere ico giti ni giti gifasha abana kuruhukiramwo mu gihe hari izuba ryinshi.

Abanyeshuri bamaze kumenyera kwiga bakorera mu migwi birabafasha kwiga basiguranira umwe wese agasiguira mugenzi we ico atumvise umwigisha na we akaza araca mu mugwi umwo umwe kugira ngo arabe neza yuko bari ko ba fashanya vy' ukuri.

Ishure ryisumbuye ryo kumugina n'ishure ryiza cane rifise amasomero menshi ku ruhande rwo hasi ku nkingi hasize amabara y'ubururu amabati na yo asize irangi ritukura imbere y'iryoshure hari ikibwak ininiya harimwo n'ibiti bisagaraye.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Kizito, ni ishure ryiza cane. Rifise umurombero uca imbere y'amasomero n'ibiro vy'abayobozi, imbere yaho hakaba hateye uduti tw'amashugwe turi mw'ibara ry'urwatsi rutoto.

Ikibuga ciza cane co kw'ishure ryisumbuye esowese ry'Ibujumbura, ikibuga gisizemwo n'isima, hirya no hino yaco hakaba hari biti bitandukanye bitotahaye bifise amabara y'urwasi rutoto.

ishure ryisumbuye byiza cyane ryo kubwa mukuru w'intara ya gitega nishure ryubatse mu buhinga bw'igorofa rigeretse kabiri hakaba hari n'abanyeshure benshi eka hari n'imodoka mu kibuga tukabona ibendera rihunga.

Ishure ryisumbuye rya mutima w'ubwitonzi ni ishure ryiza cane ryubatswe mu buhinga bwa kija mbere rikaba rigeretse kabiri imbere y'amasomero hari ikibuga kinniya cane rwose kirimwo n'uduti tw'amashurwe.

Abanyeshuri batatu bo kwishure rya sos bari mu karuhuko k'isaha zine, n'akanya baba baronse ko gutera inkuru kuganira kutuntu n'utundi harimwo n'ivyo bize mwishure.

Uni umusi abanyeshure bose bakoraniye mu cumba c'amanama umuyobozi wabo yariko abagirisha inama ababwira ibintu bigiye guhinduka kuri iryo shure n'akamaro izobagirira.

inkino ni kimwe mu bintu biruhurira umutwe bituma abanyeshuri bashobora kwiga neza baruhutse, eka si abanyeshuri gusa n'abantu bakuze birakenerwa ko bakina inkino cane cane inkino z'amaboko kugira ngo baruhurira umutwe.

Kw'ishure ritowe rya kiranda niishure ryubakishijwe amatafari ahiye amabati asize irangi ritukura imbere y'amasomero hakabari n'ikibuga kininiya cane harimwo n'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Nivyiza yuko ku mashure yisumbuye afise uburaro abanyeshure baryama neza hano ni kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe abafurera bene yosefu bikaboneka yuko abanyeshure barara neza ndetseko no kwiga bashobora kuba biga neza

Mature, isakajwe amabati ,asize irangi ritukura.

Kw’ishure ryisumbuye rya Kanazi, haherutse kwubakwa ishure nziza cane gose, yubatswe mu buhinga bwa kijambere, mu matafari aturiye kuva hasi gushika hejuru; hakaba hariho n'umurombero muniniya cane gose uhuza amasomero n'ayandi, hamwe n'ibiro vy'ubuyobozi.

Iyo abanyeshuri bakunze icirwa urabibona umwigisha iyo abajije ikibazo bose bakiririza intoki rimwe ba banyeshuri bari mw'isomero ni beshi ariko biraboneka yuko bakurikiye umwigisha

Amina umunyeshure wo kw'ishure ritoyi ryitiriwe umweranda Karori iyatashe mu hira ku mugoroba avuye kw'ishure ikintu cambere abanze gukora no gusubiramwo ivyirwa yize kw'ishure iyindi mirimo akaza kuyikora inyuma.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Kanyinya hari icumba c'uburyamo bw'abanyeshure gisa neza cane. Ibitanda bigerekeranye bibiri bibiri bikaba bishashe neza, hasa neza. Iyo umunyeshure aryamye araruhuka akavyuka abasha kwiga neza.

Ishure ry'intango ryitwa intwari nishure ryiza cane ryubatse mu buryo bwa kija mbere bw'igorofa kuri iyo shure hamanitse ibintu vyerekana ibiranga umunyeshure yize kuri iryo shure kugira ngo azoba intwari koko.

Ka nyange na ka nkindi biga kw'ishuri ryisumbuye rya mutima mweranda ry'i bujumbura baranezerewe cane, kubera ko igishure ari ishure rya kera, kandi rizwi ko ritanga ubumenyi bukomeye umwana yahize uramwibwiye ra usanga aciye ubwenge.

Ishure ryose ni vyiza ko rigira ikimenyetso kiriranga ndetse kifasha abarigana kumenya aho riherereye hano kw'ishure ry'ibuye biraboneka neza yuko bagerageje gufasha abagitura kugira ngo ntibazimire.

Ikibanza kininiya kiri imbere y'amasomero kw'ishure ryisumbuye rya Muhweza ya mbere ni ikibanza bitegekanijwe ko kigiye ku bakwamwo izindi nyubakwa kubera ko amasomero atagikwiye abanyeshuri bahari.

Ishure nziza cane ryubatse mu biti, n'ishure risakaje amabati atukura rikaba rikikujwe n'ibiti bisagaraye bitanga agatutu n'akayaga keza abanyeshure bakiga batarushe mu mutwe.

Kw'ishure shingiro ryo mu gitaza hari ikigega gifata amazi avuye ku mabati ayo mazi ni yo yifashishwa mu gihe cici imvura yacitse, bashobora kuyakoresha mu kuvomera canke mu gukoropa amasomero.

Ishure ryisumbuye ry'inyagasasa n'ishure riherutse kubakwa vuba mu buryo bw'igorofa, ifise ikibuga kininiya cane muri ico kibuga hakaba hagaze imodoka zitatu zisize irangi ryera hakaba hariko hahungabana n'ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Uno munsi, abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kigobe, umuyobozi yabakoranirije mu cumba c'amanama, mu gihe bagiye gutangura ibibazo, yariko arabagira inama y'ingene bazokwitwara mu gihe c'ibibazo.

Kaminuza yitiriwe Umutagatifu Poro ,ni kaminuza nziza cane yubatswe mu buryo bw'igorofa, yubatse ahantu hateye igomwe cane hari uduti n'utwatsi twiza cane ,eka hari n'ahantu imodoka zihagarara harimwo n'udutafari.

Ibikoresho vyinshi vy'ishure, iyo umunyeshure agiye gutangura umwaka w'ishure, abwirizwa kugira ibikoresho bizomutuma ashobora gukurikirana neza ivyigwa, muri ivyo hakabamwo imikasi, uducamurongo, amasaho eka n'utundi two gufatanya impapuro n'izindi.

Abanyeshuri beshi cane bari mw'isomero rimwe bariko bariga umwigisha arimbere ariko ikiboneka nuko uyo mwigisha adashobora ku bakurikirana neza kuko ari beshi cane mw'isomero rimwe.

Iyo umunyeshure yandika neza no kwiga biramworohera ,umunyeshure yanditse muri kaye biraboneka neza y'uko yandika ivyazi kuko ntasibanganya, iyariko aravyiga rero burya biramworohera.

Abana bakunda gukina umupira, na cane cane umupira w'amaguru; bari bamaze igihe basaba umuyobozi wabo ko yobagurira umupira, none yaraye abazaniye umupira mwiza cane, uri mu mabara yera n'ayirabura.

Isomero ry'abanyeshure bakira bato b'imicuko, iryo somero riba ritandukanye nayandi masomero kuko usanga ririmwo udukoresho dutandukanye abana bifashishisha mu gukina kandi bakaba bariko bariga.

imyambaro yo kwinonura imitsi iri mw,ibara ry'urwatsi rutoto hamwe n'iryera, iyi myambaro yabaririwe n'abanyeshuri biga mu gisata co kubarira kw,ishuri ry'isumbuye ryo kumubone, abo banyeshuri biboneka yuko bafise kazoza keza muri uwo mwuga.

Mu mashure amwe amwe yisumbuye, batanguye gukoresha ubundi buhinga bwa kijambere mu kwigisha, aho badakoresha ikibaho cirabura hamwe n'ingwa, ahubwo bagakoresha ikibaho cera, n'imashini nyabwonko berekana amashusho.

Imbere yo kwinjira mu masomero, abanyeshure bose babanza gutonda imirongo, imbere y'amasomero yabo, bakaririmba indirimbo ihayagiza igihugu cacu c'Uburundi; abigisha nabo bakaba baduhagaze imbere, baraba ko dutonze neza kandi ko umunyeshure wese ariko araririmba.

Kw'ishure ryo mu Rurwiza, abanyeshure bariko barataha, ni ku mugoroba abanyeshure bamwe bamaze gushika mw'ibarabara rininiya, ikirere gisa neza, kikaba gisa n'ubururu, harimwo n'ibicu bikeyi.

Ishure ryisumbuye ryo kumugwa mukuru w'intara ya gitega ,n'ishure ry'akarorero ,ryubatse mu buhinga bw'igorofa ,rikaba risize n'amarangi meza cane, hari n'ibarabara rya kaburimbo ryinjira gushika muri iryo shure ,hiryano hino y'iryo barabara ,hakaba hari amashurwe n'ibiti bitandukanye.

Ishure ryisumbuye ryo mu Giheta, mu ntara ya Gitega, ni ishure ryubakishije amatafari ahiye. rifise ikibuga kininiya, muri ico kibuga hakaba hashinzemwo igiti c'ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Muri komine iwacu ya Mishiha haherutse kubakwa ishure shingiro rishasha, n'ishure ryiza cane amasomero yose akaba atonze ku murongo ,ndetse akaba ashigikiwe n'inkingi zisize irangi ry'ubururu.

Ku mutumbi wacu mu ntara ya Rumonge duheretse kwiyubakira ishure, ariko iryo shure ntirirahera neza kuko atabiyo biri ku madirisha ,ariko rirasakaye hariko imiryango, hakaba ari n'ibigazi biri mbere y'amasomero.

Kwishure iwacu hari icumba ciza kirimwo ibitabo vyinshi bitandukanye kandi bitonze neza amina umunyeshure wo kuriryoshure aranezeregwa cane iyaje kurondera igitabo kuko bimworohera.

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Ndereya, mw'isomero hari intebe n'imeza nziza cane, umunyeshure wese akaba afise imeza n'intebe vyiwe.

Isomero rinini cane rwose muri iryo somero abonekamwo ikibaho cirabura imeza n'intebe vy'umwigisha hamwe n'intebe zibiri z'abanyeshure nta banyeshure barimwo, kuko bashorakuba bamaze gutaha.

Intebe nyishi ziri mu cumba c'isomero kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Rafayeri izo ntebe zitonze ku buryo abanyeshure bashobora kwicara mu mirwi bagafashanya mu gusiguriranira ivyo bataba batahuye neza mu gihe umwigisha ariko arigisha.

Kw'ishure shingiro ryo mw’i Shombo, hari abanyeshure benshi ku buryo usanga ari benshi cane mw'isomero rimwe; umwigisha ari imbere y'abo ariko arabasigurira, ariko usanga bitamworoheye kugira ngo, ashobore gukurikirana umwe wese ukwiwe.

Icumba c'ubushakashatsi kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umwerandapolo mw ico cumba harimwo imashini nyabwonko nyinshi zituma abanyeshure boroherwa iyo bariko barakora ubushakashatsi mujanye n'ubuhingangurukana bumenyi.

Intebe nyinshi ziri mw'isomero, ni isomero rifise ikibaho cirabura, ku ruhande rw'ibubamfu hakaba idirisha ritanga umuco, hejuru naho hari itara ryerekana y'uko no mw'ijoro, abanyeshure bashobora kwiga.

Abanyeshure benshi, bakikuje imeza zibiri zifatanye; ntibaboneka imitwe, bishoboka ko bariko barakina agakino kajanye n'ivyo bize mw'ishure, ivyo rero bikabafasha gutahura neza ivyo bize, babishira mu nkino.

Intebe nyinshi hamwe n'imeza, biri mw'isomero; ni isomero biboneka y'uko batigiramwo, bishoboka y'uko izo ntebe n'izo meza ari ibizojanwa mu yandi masomero, kuko hano ho biboneka y'uko bataryigiramwo.

Ku mashure ni ahantu hahurira abantu benshi, Niyonzima afise ivyo aje kuhamamariza kubera azi yuko iy'ubimanitseho bisoma abantu benshi, akaba ariko yerekana akamaro ko gukoresha tereviziyo.

Ishure ryisumbuye ryo mu kigwena n'ishure ryubatse ku buhinga bwa kijambere inyuma y'iryo shure akaba ateye ibiti byinshi harimo n'ibiti vy'ibigazi hahagaze n'imodoka zibiri imwe yera iyindi isa n'ubururu.

Isomero ryiza cane, ririmwo intebe zimeze neza zitonze neza, nta banyeshure barimwo ariko bashobora kuza kuza mu mwanya uri mbere, iryo somero ririmwo n'itara ry'umuyagankuba, biboneka ko no mw'ijoro bashobora kwiga.

Ikibuga c'umupira w'amaboko co kw'ishure igisumbuye gyitiriwe mutima mweranda abanyeshuri barakunda uwo mukino ndetse mu gihe bari mu karuhuko bakaba birukanga gutora umupira kugira ngo baje gukina.

Abanyeshure bakunda gukina umupira, cane cane umupira w'amaguru; kuri rino shure ryisumbuye rya Muyira, abanyeshure bari mu kibuga bariko barakina umupira, ndetse bakaba batumiye n'abandi bantu baba hafi y'iryo shure, kugira ngo bakine.

Abanyeshure bo kw'ishure mpuzamakungu ry'Abafaransa, uno munsi bari baramutse bafise umunsi mukuru, bari bafise utubendera tw'ibihugu bitandukanye tukaba twerekana yuko bose bashize hamwe.

Icumba c'isomero ryo kw'ishure ryisumbuye rya Karurama mu ntara ya Cibitoke n'icumba kinini cane kirimwo n'intebe nyishi kikaba gifise amadirisha atatu atanga umuco ariko nta banyeshuri barimwo.

N,igihe c'akaruhuko k'isaha zine abanyeshuri bo kw'ishuri ry'intango nya komine Mubuga bari mu kibuga ni beshi cane bariko barakina banezerewe ikibuga kirimwo n'ibiti bitotahaye.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Inyasi n'ishure ryubatswe mu buryo bwa kijambere mu matafari ahiye rikaba rigeretse rimwe iruhande y'iryo shure hari ibiti vyishi birebire.

Ishure ryisumbuye ry'i Nyanzarake, ni ishure rigizwe n'amasomero menshi atandukanye, akaba asigishije irangi ryera; imbere y'amasomero hari ikibuga kininiya, ndetse hakaba harimwo n'igiti gisagaraye.

Ishure ryiza cane ryitiriwe umutagatifu Paulo ryubatse mu buhinga bwa kijambere n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru hakaba hari n'amasomero yubatse mu buhinga bw'igorofa imbere y'amasomero hari ikibuga ciza kirimwo n'uduti tw'amashugwe.

Ishure ryisumbuye ryi Mutaho ryahora ryubatswe mu buhinga busanzwe ariko rero kuberako abanyeshuri baryitura ari beshi ntabushobozi rigifise ryo ku bakira, ariko rero rikaba rimaze gutangura ku baka ayandi masomero mu buryo bw'igorofa.

Butaranaca, Berahino arara ntibuca arindiriye ko aja kw'ishure, kubera y'uko akunda ivyigwa, aguma araba ko izuba riseruka kugira ngo ntaze gucererwa kw'ishure, agaca agenda ariruka.

Abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye ryo Kumuzinda barakunda umwigisha wabo Kanyange, iyo bagiye mu karuhuko uwo mwigisha ajana na bo akabaganiriza ndetse agakina na bo, abo banyeshure bakanezeregwa cane.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane, co kw'ishure ryisumbuye ryo mu Bibara, iruhande y'ico kibuga hari ibiti n'utwatsi twiza cane, Minani ariko aratembera, araba ico kibuga.

Mu ruziba mu gisagara ca bujumbura herutse kubakwa ishure ryisumbuye rishasha n'ishure ryubatswe mu buryo bw'igorofa imbere yaryo akaba hari kibuga kininiya kuva ubu nta kibazo c'amasomero adakwiye kikiboneka.

Umwigisha w'ikarashishi ari mu kibuga ararindiriye ko isaha igera ngo ahamagare abanyeshure baze bakore ikarashishi ariko araraba ko hameze neza ko hataza kugirira nabi abana mu gihe boramuka baguye.

Kw'ishuri iwacu hariho ikibanza kibikwamwo ibikoresho bitandukanye vyaba ibikoresho vyo mubiro canke ibikoresho vy'isuku ico kibanza akeshi kiba cugaye kugira ngo ntihagire abaja konona ibintu canke ngo bavyibe.

Ibikogwa vyo kubaka ishure ry'akarorero rya kigwena biri mu gutangura, ikibanza carabonetse, iryo shure rero rikazofasha abana kuko bari basanze bakora ingendo ndende.

Intebe nyishi ziri mu cumba c'isomero n'intebe zitonze neza kandi isomero rirasukuye harimwo ikibaho cirabura hamwe n'amadirisha meshi manini manini biboneka yuko ashobora gutanga umuco ukwiye.

Abanyeshuri beshi bo kw'ishuri ryisumbuye rya mutima wubwitonzi bari ku kibuga kininiya ni mu cirwa c'ikarashishi umwigisha yababwiye kuja ku muzingi kugirango batangure babakoreshe imyimenyerezo imwe n'imwe.

Intebe nyinshi zitondetse neza mw'isomero, muri iryo somero haboneka kandi ikibaho cirabura, bikaba biboneka neza y'uko banagikorofye; abanyeshure ntibaraza kuko hakire mu gitondo ca kare.

Ishure ryisumbuye ryi Nyabiharage n'ishure ryubatse kw'ibarabara ariko ibarabara ry'ivu iryo shure rikikujwe n'ibiti vyiza cane bagiriye isuku biri mw'ibara ry'urwatsi rutoto.

Ishure ryisumbuye ry'imuyaga n'ishure rya kera ryubakishije amatafari ahiye, rifise ikibuga kinini ya hagati akaba n'ibiti bibiri bitotahaye bisagaraye.

Isomero ryo kw'ishure ritoyi rya Mukike ririmwo intebe nyishi cane kandi n' intebe nziza ishure risize isima kandi ririmwo isuku abanyeshure bamaze gutaha

Isomero ryo kwishure yisumbuye rya komine busiga, mu ntara ya ngozi ,iryo somero ririmwo intebe nyinshi cane ,zitonze neza ku murongo rikaba rifise n'amadirisha abiri manini manini ,atanga umuco n'akayaga.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda pio w'icumi riherutse kuzura ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rikaba ari gorofa rigeretse rimwe imbere yaryo hari ikibuga kininiya n'uduti tw'amashurwe.

Ikibanza ciza cane co kw'ishure ryisumbuye ryo ku Murama n'ikibanza giteguye neza giteyemwo n'utwatsi harimwo n'igiti abanyeshure bagashobora kuza ku giteramiramwo mu kurindira yuko basubira mw'ishure.

Ishure ryisumbuye rya muyaga abanyeshure bamaze gutaha ni ku mugoroba ,ariko kandi biboneka yuko ari ishure rigizwe n'amasomero menshi hakaba hari n'ikibuga kininiya abanyeshure bashobora gukiniramwo.

Icumba c'uburaro co kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rugari, mu ntara ya Muyinga, ni icumba kirimwo ibitanda vyinshi bitandukanye, ariko bigerekeranye bibiri bibiri, bitandukanijwe n'ikiyira kininiya abanyeshure bacamwo.

intara y'amakamba imaze gutera imbere cane usanga yo amashure yisumbuye meza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere bw'igorofa imbere y'iryoshure riherutse kubakwa vuba hateye utwatsi twiza cane.

Amashure abwirizwa kugira abigisha banonosoye ivyo kwinonora imitsi kuriryo shure Nkeshimana yigisha icirwa co kwinonora imitsi akaba ariko arategura ahaza kuzana abanyeshure ico cigwa nicagera.

Abanyeshure benshi, bo kw'ishure ryisumbuye, rya Jabe, bari mw'isomero rimwe; iryo somero, risize isima hasi, hagati y'abanyeshure, hakaba hacamwo ikiyira kininiya; umwigisha nawe, akaba ari imbere, ariko arabasigurira.

Kw'ishure ryisumbuye yitiriwe umweranda pahulo abanyeshure bari mu cumba c'amanama icumba kininiya bashobora gukoraniramwo mu gakina n'inkino zitandukanye mu gihe bari mu karuhuko kugira ngo baruhurire umutwe.

Icumba co kwimenyerezamwo n'ubushakashatsi kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rugari. Nta bikoresho bakoresha biboneka, bishoboka yuko bibitswe mu bubati. Muri ico cumba kandi hari n'ikibaho, bituma umwigisha ariko arabasigurira ashobora no kwandika.

Ishure ryisumbuye, ryo ku Muzenga, ni ishure ryubatswe, mu buhinga bwa kijambere, bw'igorofa; hakaba hari n'ikibuga, kininiya cane, giteyemwo utwatsi, turi mw'ibara, ry'urwatsi rutoto; hari n'igiti kininiya.

Abanyeshure biga umwuga wo kubarira kw’ishure ryo mu kibumbu bakora ibintu vyiza cane ,iyi n’ imyambaro yo kwinonora imitsi yakozwe n'abo banyeshure ikaba iri mw’ibara ry'ugwatsi rutoto hamwe ni ryera.

Inkino ni kimwe mu bifasha abanyeshure kwidagadura bakaruhurira umutwe kugira ngo babashobore kwiga neza bani abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye rya mukoni bariko barakina biteguira gusubira mw'ishure.

Isomero ryo kwishuwa itoyi ryagitwe ku iryo shure iyo abanyeshure batashe batekanya inyigisho zo kwiga gusoma n' kwandika ku banyagihugu baba hafi y'iryo shure bakaba rero bariko bariga inyuma yaho abanyeshure batashe.

Mwigisha kanyana ni mwigisha w'ibiharuro mu mwaka w'umunani kw'ishure ryisumbuye rya matana ni umwigisha yigisha neza cane kandi abanyeshure baramukunda kuko ubona yuko no mw'ishure abanyeshure bose babamuhanze amaso.

Intebe nyinshishane ziri mw'isomero ni isomero ryiza, tubona ko risize isima hasi. Ku mpume naho, hasize irangi ry'urwatsi rutoto. Nta banyeshure baboneka muri iri somero, bishoboka ko bamaze gutaha.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kajaga, ni ishure rigizwe n'amasomero menshi, asakajwe amabati yera. Hagati na hagati y'amasomero, harimwo utubarabara twiza, ndetse hakaba hateyemwo n'utwatsi.

Kw'ishure ryisumbuye rya komine Mugina baraye baronkejwe imfashanyo y'intebe. Izo ntebe zipanze mw'isomero rimwe. Ivyo vyavuye ku muyobozi yari yashikirije umushikiranganji yuko intebe afise zidakwiye.

Icumba ciza cane co gusomeramwo ibitabo kw'ishure ryitiriwe u mutima mweranda ry'ibujumbura, murico cumba harimwo ububati bwinshi bukaba burimwo n'ibitabo vyinshi bitandukanye biboneka yuko ari icumba gifashwe neza kirimwo n’isuku.

Iyo abanyeshure bakorera mu migwi birabafasha gutahuzanya ibintu n'ibindi biranafasha umwigisha iyeriko araca mu migwi yose agenda abasigurira, ariko, kandi birashikawasanga arabasamara canke biryamiye.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe mutagatifu kizito n'ishure ryiza cane abanyeshure bariko baraza kw'ishure bambaye umwambaro w'ishure uri mu ibara ry'ugwatsi rutoto hamwe n'amashati yera.

Ishure ry'isumbuye ryo murumonge nishure ryiza cane rifise amasomero menshi yubakishije amatafari ahiye imbere y'amasomero hari ikibuga kinini iya hakaba n'igiti gifise amashami y'urwatsi rutoto.

Isomero, ryo kw'ishure ryisumbuye, rya Kanyosha ya mbere; muri iryo somero, harimwo abanyeshure, benshi cane, bambaye umwambaro w'ishure; umwigisha, ari imbere yabo, ariko arabasigurira, ariko bikaboneka y'uko, bitoroshe kugira ngo, abakurikirane bose, uko bangana.

Ishure ryisumbuye ryo ku Mugina. Haboneka isomero rimwe gusa, naryo nyene ryugaje umuryango usize irangi ry'ubururu. Iryo shure rikaba ryubakishije amatafari ahiye.

Amashure, yubakwa mu gihe c'ubu, aba afise utuzu twa surwumwe, dusa neza cane; kuri rino shure shingiro, ryo mu Kiranda, hari utuzu twa surwugumwe, twiza cane; imiryango yatwo, ikaba isize irangi ry'ubururu.

Ishure ryisumbuye rya gatara mu ntara ya kayanza n'ishure ryiza cane kandi rya kera ryubakishijwe amatafari n'amabuye, hari ruhande y'amasomero hari udushurwe dusa neza.

Kw' ishure ry'imyuga ,ryo mu rugari ,abanyeshure bari mu cumba c'ubushakashatsi ,bariko bakora ibintu bitandukanye, bagarageza guhuza ivyo bigiye mw'ishure ,nivyo basanze muri ico cumba.

Abanyeshure bane bo kwishure ry'imyuga rya rukaramu ya mbere bari mu cumba c'ubushakashatsi no kwimenyereza bafise imashini nyabwonko zibiri imbere yabo bakaba bariko barafashanya gutahura ibintu n'ibindi bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi.

Abanyeshure bo mw'ishure ryisumbuye, mu gisata c'umuyagankuba, bariko barakora ubushakashatsi; bari mu cumba co kwimenyererezamwo, aho bariko barafatanya intsinga n'izindi, kugira ngo barabe izotanga umuyagankuba.

Mu mashuri atari make yisumbuye dusangamwo igisata co gukora umuyagankuba, bano abanyeshure bariko barimenyereza gushira mu ngiro ivyo bigiye mwishure bakaba bariko barafatanya intsinga n'izindi.

Abanyeshure ba kaminuza bariko bakora ubushakashatsi . Iy'umwigisha amaze kubaha ivyigwa, araheza akabasigira igikorwa c'ugukorerako ubushakashatsi , abo rero bakaba bariko barafashanya muri ico gikorwa.

Iy’umunyeshure afise ibitabo biramworohera kwiga neza kuko atamwanya atakaza arinda kwimura ivyo mwigisha abahaye ,ni vyiza rero yuko imbere yuko gutangura umwaka w'ishure umunyeshuri wese afise ibitabo.

Kamariza n'umwigisha ya nonosoye ivyirwa bijanye n'ibinyabutabire imbere yuko aja gutanga icirwa ciwe arabanza agakora ubushakashatsi gutyo bikaza ku mworohera gusigurira abanyeshuri ari mbere yabo.

Abanyeshuri bo muri kaminuza ,mu kwiga hari aho badakenera umwigisha abahagarari imbere, aragenda akabaganiriza bagahanahana ivyiyumviro ,abanyeshuri na bo bagaca bagenda bakikorera ubushakashatsi.

Kw'ishure kaminuza yu Burundi Ibujumbura uhasanga inyubako zitandukanye murizo haba harimwo n'ibirombero binini binini bihuza ibisata n'ibindi hirya no hino hakaba hateyemwo utwatsi kuburyo usanga hasa neza.

ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi haherutse kubakwa ishure kaminuza rishasha, ibikorwa vyari bimaze guhera, ubu bakaba bari kuraba neza ko isuku rikwiye kugirango batangure guhamagara abanyeshure.

Minani n'umunyeshuri yize ivyo gusudira kuri kaminuza y'umuco, ivyo vyigwa yize vyaramufashije cane ,kuko agiheze amashure yaciye yugurura u ruganda akoreramwo, akaba aronka n'abantu benshi bamwitura.

Ishure kaminuza ryitiriwe ubwitonzi n'ishure riherutse ku gurura vuba uno musi hari haramutse hari inama aho batumiye abantu beshi kugira ngo babasigurire imigabo n'imigambi yiyo shure.

Ntibimenyerewe kubona abakobwa bakora umwuga wo gushona ibirato, ariko Kaneza n'umwe mu bakobwa bariko biga gushona ibirato, amaze kubimenya kuburyo ikirato ashonye ushobora kucambara n'imyaka n'itanu atacokiraba.

Inyubakwa nziza cane ya kaminuza y'Ubwitonzi ,muri iyo kaminuza winjiyemwo ubona ikiyira kirekire kivaha gushika hariya, hirya no hino hakaba hari imiryango itandukanye yinjira mu mabiro canke mu masomero.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bari mw’isomero bariko bakurikira umwigisha wabo, aho muri kaminuza rero baronka abigisha b'inzobere bava mu bihugu bitandukanye, kur uno munsi bakaba bariko barigishwa n'umuzungu.

Icumba abakozi bo kw'ishure kaminuza y'umuco bakoreramwo amanama kirimwo intebe nyinshi zitonze neza hamwe n'amameza hasi hakaba hasize irangi ry'ugwatsi rutoto.

Ishure kaminuza ry'imwaro iyo ugeze muri iryo shure ubona ibarabara rininiya ry'injirayo hirya no hino hakaba ateye utwatsi dukoreye isuku eka hari n'ibiti bitotahaye bitanga igitutu n'akayaga keza.

Kw'shure kaminuza ryitiriwe umuco uno musi harabantu beshi abavyeyi n'abanyeshure ndetse n'abatumire batandukanye hari haramutse haza kubera igikorwa co gutanga impamya bumenyi ku banyeshure bahejeje mu gisata c'ubuhinga.

Nta karuta imana ni umuhinga mu gusidira ivyuma yavyigiye muri kaminuza y'ubuhinga y'igitega aca yugurura aho akorera aba yiyambariye isarubeti y'ubururu akaba yambaye n'inkofero imukingira impanuka.

Ishure ryisumbuye ry'akarorero rya Ngagara ukihashika usanga imiryango y'uguruye kuriyo miryango hasize amabara atandukanye uri ayatukura ayera n'ayurwatsi rutoto hakaba n'ivyandiko vyerekana yuko uhawe ikaze kuriryo shure.

Abanyeshure, bo mwishure ryisumbuye biga mu gisata cugukora umunyagankuba ,bose bambaye amasarubeti ari mw' ibara ry'umuhondo, bakaba bambaye n'inkofero bamwe zisa n'umuhondo ,abandi na bo zikaba zitukura.

Icumba c'uburiro muri kaminuza y'ingozi n'icumba kirimwo utumeza twiza cane reka mbere hakaba hari n'intebe zirabura hejuru haramatara meza kuburyo murico cumba haba habona neza cane.

Uruhome rwubakishijwe amatafari haboneka inzugi zisize irangi ryera ariko ikiha korerwa ntikizwi neza bishoboka yuko arutuzu twasugumwe umuntu aza kwifashisha.

Akazu ka sugumwe kubatse mu buryo bwa kijambere, iyo wubatse akazu ka sugumwe ka kijambere ushirayo n'ibikoresho vy'isuku, kuburyo utazosanga mu minsi mikeyi kamaze gusiba ,kano kazu rero kakaba gakwije ivyangombwa.

Gufata amasanamu n'amajwi na vyo nyene birigirwa mw'ishure shira mbere yavyigiye muri kaminuza y'umuco none amasanamu n'amajwi afata n'akarore ruhore ntiworaba.

Icumba bapimiramwo ingwara bakagikoreramwo n'ubushakashatsi ni cumba cubatse neza cane n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru kikaba gifasha abanyeshure biga ibijanye n'ubuganga kwimenyereza.

Abanyeshure bo muri kaminuza y'i Mwaro, mu gisata c'umuyagankuba, bariko barakora ubushakashatsi, bafatanya intsinga n'izindi, kugira ngo barabe izoshobora gutanga umuyagankuba, n'izidatanga umuyagankuba.

Mu biro vy'umuyobozi wa kaminuza y'igihugu y'i Bujumbura hari intebe nziza cane zo kwakiriramwo abashitsi. Umuyobozi wa kaminuza yari yiteguriye kwakira umushikiranganji.

Ishure ryisumbuye rya ETS kiryama n'ishure ryiza cane ryubatswe muryo bw'igorofa isize amarangi yera imbere yaryo hakaba ari ikibuga kininiya cane.

Muri kaminuza y'umuco hari utuzu twasugumwe dusa neza cane dukorerwa isuku ku musi ku munsi kandi utwo tuzu twasugumwe tukaba dutandukanye utwabagore n'utwabagabo kugira ngo ntibandukizanye ingwara

Ishure kaminuza ryitiriwe ibiyaga binini, ryubatse i Bujumbura, ni ishure ryiza cane risize amarangi menshi kandi meza, imbere yaryo hakabaho ikibanza ciza cane, giteyemwo utwatsi co guteramiramwo.

Ibikoresho bitandukanye, bigizwe n'intsinga hamwe n'imashini nyabwonko, nivyo bikoresho abanyeshure bo mu gisata c'umuyagankuba bakunda kwifashisha, mu gihe bariko barakora umuyagankuba, canke bariko barondera ahabaye ikibazo, iyo umuyagankuba wacitse.

Abanyeshure bo mu gisata co guteka, co kw'ishure ry'imyuga ryo mu Kibumbu; habonekamwo umunyeshure, nawe nyene ataboneka neza, ariko hakaboneka ibikoresho bakoresha, bariko barategura imfungurwa.

Nkeshimana n'umwigisha w'icigwa c'ibinyabutabire mu mwaka w'icumi imbere yuko aja mw'ishure abanze gukora ubushakashatsi kugira ngo ntaze kubesha abana abigishe ibintu atazi neza.

kaminuza yitiriwe umwizero ni kaminuza iri Bujumbura ni kaminuza yubatse neza cane mu buryo bw'igorofa ikaba ndetse yakira abanyeshuri beshi batandukanye bava mu bihingo y'igihugu hagati ndetse no hanze.

Abanyeshure bize igisata c'ubuhinga mu bijanye no gukora amatara baranezerewe cane kuko bize umwuga kandi bakawumva bakawunonosora ,biteza yuko ari umwuga uzobabeshaho.

Ndikumana yize umwuga wo gusudira muri kaminuza y'imwaro uwo mwuga uramubeshejeho cane kuko yamafise abantu akorera akazi bamwitura ku munsi ku munsi akaba anezerewe cane kubona yariza uwo mwuga.

Abanyeshure ba kaminuza biga mu gisata kijanye n'uburimyi n'ubworozi bagiye kugendera umurimyi mworozi wa kija mbere basanga inka yiwe iragwaye bakaba bariko baramufasha kuivura.

Masabarakiza n'umunyeshure yahejeje mu gisata c'umuyagankuba muri kaminuza y'ingozi, ubu rero ari kw'isoko ry'umurimo agashobora kwikorera umuyagankuba iwe wacitse canke agafasha n'abamwituye.

Ishure kaminuza ryitiriwe Umweranda Pio w'icumi, n'ishure ryiza cane. Imbere yaryo, har'ibibanza vyateguriwe guhagarikamwo imodoka, hakaba udushurwe twinshi ndetse n'ibiti bisagaraye.

Ishure ryisumbuye rya "ETS" Kiryama, ni ishure ryiza cane gose ryubatse mu bryo bw'igorofa, rikaba risize irangi rishaka kwera; imbere yaryo hari ikibuga kininiya cagutse, abanyeshure bakiniramwo.

Abanyeshure biga imyuga itandukanye muri kaminuza bari mu cumba c'ubushakashatsi no kwimenyereza abenshi muribo bambaye amasarubeti y'ubururu ndetse n'inkofero zibakingira impanuka ziri mw'ibara ry'umuhondo.

Ishure kaminuza ry'ibihugu vya afrika y'ubuseruko riherutse ku bakwa n'ishure ryize cane mu buryo bw'igorofa ryubakishijwe ibikoresho biramba hirya no hino yiryo shure hari ibiti vy'amashurwe n'ibiti bisagaraye.

Abanyeshuri beshi biga mu gisata c'imyuga kw'ishure ry'imyuga ryo mu Kabezi bariko barabarira bose bambaye amataburiya yera bikaboneka neza yuko bamaze gutangura ku bimenya kuko umwe wese arafise impuzu ariko arabarira.

Intebe nziza cane, zo mu biro vy'umuyobozi wa kaminuza yitiriwe ubwitonzi; izo ntebe nizo abantu baje gusaba ijambo umuyobozi bicaramwo, mu kurindira y'uko abakira.

Abanyeshure benshi bize ivy'ubuhinga na cane cane mu bijiranye no gukora umuyagankuba bari mu cumba c'ubushakashatsi bose bambaye amataburiya y'ubururu imbere yabo umwigisha yambaye itaburiya yera bariko baterateranya intsinga n'izindi kugira ngo barabe ko bokwatsa amatara.

Inyubakwa imwe muri kaminuza y'uBurundi inyubakwa yagenewe igisata c'indimi ninyubakwa nziza cane iherutse gusubirwamo ikaba yubatse mu buryo bw'igorofa.

Icumba c'isomero muri kaminuza haboneka intebe y'umwigisha iriko n'icuma gitanga amashusho n'amajwi kugirango abanyeshure bige babona ivyo bariko bariga ivyo rero bigatuma abanyeshure batahura neza ivyo bariko bariga.

Abanyeshure biga mu gisata co gukora amazi abanyeshuri bariko baragerageza gufatanya imiringoti n'iyindi ku girango barabe ingene bazobikora nibamara kuja mu buzima busanzwe.

Kw'ishure kaminuza Ry'umwizero hari ikibanza categekanijwe co ku manikwako amatangazo umuntu wese ashitse kuriryo shure ashaka kugira ico abajije abanza gusoma kuko haba hariho amatangazo meshi kumbure yo mufasha

Abanyeshure biga igisata c'ubuvuzi bama bakenewe cane mu buzima bw'igihugu kuko ari bo bajejwe amagara y'abantu birakenewe rero ko bama banonosora ubumenyi abenshi muri bo bakaba baja kunonosora ibijanye n'ubo mwuga kuri kaminuza y'icuba.

Ndegeya yize ibijanye n'umuyagankuba muri kaminuza y'Imwaro ,asigaye ari umuhinga muri vyo ,abantu benshi bakaba bamwikorako iyo umuyagankuba wacitse canke wagize ikibazo.

Amazi n'ubuzima nivyiza yuko umunyeshure ndetse nuw'utari umunyeshure aza aranwa amazi menshi kugirango ashore kugira amagara meza ivyo bigafasha no kuri ruhuriro umutwe kugira ngo umunyeshure abashe kwiga neza.

Icumba co gusomeramwo ibitabo ishuri ryisumbuye ryitiriwe umweranda yohana batista mw'ico cumba tubonamwo ububati burimwo ibitabo bitari bike bifasha abanyeshure ku nguru bumenyi.

Abanyeshure biga ivyoukeya urugendo mw'ishure kaminuza ry'ingozi kamariza na nkesha imana ni bamwe mu banyeshure bahejeje mu ico gisata uno umusi bari bagize urugendo mu kibira ca teza bakaba barikubarihweza ibiko oko ni ibindi biri muri iryo shamba.

Abanyeshure biga ivyo ubuhinga na cane cane ivyo gukora umunyagankuba bari mu cumba c'ubushakashatsi bakaba bambaye amasarubeti y'ubururu n'inkofero zisa n'umuhondo, bariko baterateranya intsinga kubwira ngo barabe ko amatara yaka.

Mu ntara ya burunga, ariko warubakwa ishure kaminuza ry'akarorero ni ishure ryubatswe mu buhinga bwa kija mbere bw'i gorofa igeretse kane, ndetse iryoshure rikaba ririko riruzura biteganijwe ko mwaka w'ishure utangura izokwugurura.

Ishure ryisumbuye, ryitiriwe ikiyaga Tanganyika, ni ishure, riherereye ahantu heza cane, hateye ibiti vy'ibigazi; ndetse n'amashurwe, hari akayaga keza, bituma umuyeshure, yiga ataruha, mu mutwe.

Kaminuza yitiriwe umuco ni kaminuza yubatse kw'ibarabara rya kaburimbi. Ivyo rero biraheza bikorohereza abanyeshure, na cane cane abaza mu modoka za rusangi kuko zibashikana neza na neza kuri iryo shure.

Ishure ry'isumbuye rya komine Mugamba n'ishure ryiza cane, rigizwe n'amasomero menshi atonze ku murongo bikaba vyorosha kugira ngo umwigisha canke umunyeshure ave mwisomero rimwe aje murindi atakibazo na kimwe agize.

Umwuga wo kubarira n'umwuga utunze abantu batari bake bano abanyeshuri bahejereje rimwe mw'ishuri ry'imyuga ryo mu kigwena none baciye bishingira ishirahamwe ryo kubarira bakaba baronka n'abantu benshi bazabitura.

Ikibanza ciza cane co kw'ishure ryisumbuye rya mutima mweranda muri ico kibanza hateye utwatsi twiza cane dukorerwa n'isuku hakaba hari n'akayaga keza abanyeshure iyo bagiye mu karuhuko barahicara bakumva baranezerewe we.